Niraba n bɔŋɔ niraba maa ni paɣaba biɛni ka dabba biɛni paɣa so ʒɛla tooni na o gbubila gbambila ka gbambili maa puuni ka zaham biɛni ka gbambili maa kom nyɛ zaɣ nuɣsa

Namda nim n bɔŋɔ ka bi shɛbi shɛbili zali namda nim maa koma maa wolimi di nyaanga ka katawiya biɛni ka di luɣuli ni ka tana bɛ roba nim ni n doya

Niraba n boŋo niraba maa puuni so yɛla daliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so tam tandi zuɣu ka yɛ daliya piɛlli ka so bɛ bi nyaangi na ka yɛ daliya sabinli

Niraba n bɔŋɔ ni niraba ata nyɛla ban kpabi bihi ban kpabi bihi maa puuni so ka o ʒi ʒili ka yɛ daliya dozim ka gbubi anbirɛla ka so zaŋ chinchin ʒiɛ n kpabi o bia

Niraba n boŋo niraba maa puuni ka so yɛ singirɛti ka di nyɛ zaɣ sabinli ka so yɛ daliya vakaɣali ka di boɣari ni niŋ zaɣ dozim ka so yɛ daliya ka di nyɛ zaɣ dozim